Ŋutsu aɖe woame tɔ̃ le fi ya. Ame ɖeka do kpovitɔ ƒe awu ame ɖeka do gbadagbawo ƒe awu, exɔtudzikpɔla aɖe le wo gbɔ. Wo katã woɖo gakuku. Ati gã aɖe le woƒe megbe ye ame aɖewo hãwo le megbe na wo.

Ati gbogbo aɖewo le teƒe ya eye ame aɖewo domii, ame ɖeka nye te.., ŋ.., ku..,meyi ke nye tekunɔ mezɔzɔm o, wokɔe da ɖe woƒe keke me hetutu yina, ame aɖe hã le fi ma le foto ɖem wo. Amewo sugbɔ ɖe teƒea, wo zɔzɔm dzo yina eye wiokplɔ wo nɔewo yina.